mooraa mana naaa kanta'eefi innis mooraa baadiyyaatti argamudha. mooraa kana keessatti ammoo kan argamaa jiru biqiltoota gosa gara garaati. isaanis kanneen akka biqiltuu abukaadoo, warqee fi kanneen birrootu kan argamudha.

Namichi adiin shurraaba adii hidhatee jiru harka isaa addaan diriirsee dhaabbachaa jira. Jalaan kofoo cuquliisa keewwatee jira. Dudduuba isaatti haroon gaarreeniin marfame qulqulluun ni jira. Duumessi yookiin hurriin samii haguugee mul'achaa jira.

Dhugaatiin yeroo ammaa kana waarshaalee garaa garaa keessatti oomishamuun gara daldaltootaa fi fayyadamtootaatti dhiyaachaa kan jirudha. Dhugaatiin biiraa jedhamu keessumattuu fayyadamtoota hedduu kan qabuu fi madda galii biyyattii kan ta'edha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Jagoon gosa allaatti miilaa fi morma dheeraa qabudha. Allaattiin kun bakka fagootti kan balalii'uu fi ol jedhee fagootti kan diina arguu danda'udha. Mormi isaa kan inni luqqa'aa ta'eef, gammoojjii waan jiraatuufidha.

Amantiin adeemsa yookiin sirna waaqeffannaa dhalli namaa waan ijaan hinmullanne tokko kitaaba qulqulluufi uumama isaa isaa ilaaleefi dinqisiifatee, wanti uumama kana uumu qaamni guddaafi humna guddaa qabu wa'ii jira jedhanii amanuuti.

Baadiyyaa badaa keessa manneen walirraa faffagaatanii jiranii fi garmalee magariisa kan ta'eedha. Manneen mul'atan hundi isaanitu meeshaalee ijaarsaa naannotti argaman kanneen akka citaafi muka irraa kan ijaaramaniidha. Oddoo keessa warqeen dhaabatee jira.

Asxaan suuraa halluu alaabaa abbaa Gadaa ofirraa kan qabu yoo ta'u gubbaa isaa irratti boocni muka guddaa Odaa jedhamu kan seenaa sirna gadaa Oromoo keessatti qooda guddaa qabu bocamee jira. Asxaa kana irra halluu gosa sadiitu jira.

Barcumni teessuma aadaa fi duudhaa hawwaasa murtaa'e tokko irratti dhiibbaa guddaa kan qabdudha. Muka irraa tolfamee baroota dheeraa f jiraachuu kan danda'udha. Namoonni mootii ta'an duratti irra taa'u. Mana hambaa seenaatti argama.

Mootummaan naannoo Oromiyaa miidiyaa hawaasaa mataasaa kan qabudha. Isaan keessaa OBN tokko yoo ta'u, miidiyaa afaan saba guddaan hojjetudha. Miidiyaan OBN ergaa fi odeeffannoo wayitaawwaa, beeksisa gara garaa dhaggeeffattootaan kan gahudha.

Kun bakka magaalaa keessatti argamuudha. Konkolaattonni daandii irra karaa cinaatiin dhaabbatanii jiru. Biqiltoonni magariisni muraasni immoo daandii kana cina dhaabamee jira. Qarqarri daandichaa caccabee jira. Gamoowwan guguddoon magaalaa kana keessatti argamu.

Namichi tokko teessoo irra taa'ee as ilaalaa jira. Uffata aadaa uffatee jira. Duuba isaatti manni dhagaa irraa ijaarame ni jira. Ulee ganaa harka isaa jalatti qabatee jira. Dabbasaan mataa isaa gurraacha.

Biqiloonni uumamaa naannoo keenyaa, madda qorichootaa fi miidhaginaa akkasumas akka madda soorrataatti kan nu gargaaranidha. Biqiloonni fuduraalee kan akka avokaadoo, loomii fi argisaa gogaa qaama namaa irratti dibamuun fayyummaa qaama keenyaa kan eeganidha.

Iddoon kun iddoo kophewwan addaa addaa iddoo itti suphamuudha. kophwwwan kun kopheewwan duraan kaawwatamaa ture yeroo inni jalli kophewwan citu itti suphanidha. akkasumallee namichi kun yeroo ammaa kana taa'ee kophee suphaa kan jiruudha.

Harmeewwan lamaa fi ijoolleen sadii re'ee dabalatee dhaabatanii suura ka'aa jiru. Harmeen tokko maddiitti daa'ima baachaa yemmuu jirtu tokko immoo harka duwwaa dhaabachaa jirti. Miila isaanii jala immoo re'ee xiqqoo adiin dhaabattee luka daa'imaa arraabaa jirti.

Namoonni amma argamaa jiran kun namoota sadiidha. namoonni sadan kun namoota bebbeekamoo ykn namoota jaarsolii araaraa kan namni yeroo yaadaan wal dhabi ykn yeroo wal loluu walitti araarsaniidha. akkasumallee jaarsoliin kun sadan gaabii uffatanii ulee qabanii dhaabbachaa kan jiraniidha.

Gosa dhugaatii lallaafaa faantaa jedhamutu qaruuratti nammee dhaabbachaa jira. Innis alkoolii irraa bilisa kan ta'ee fi namoota hedduu biratti dhugaatii hedduu filatamaadha. Keessattu daa'immaan biratti faantaan garmalee jaalatamaadha. Afaan qaruuraa koorkiidhaan saamsamaadha.

Bakka qonaa kanatti namni tokko qotiyoo fayyadamuun kan qotaa jiru yoo ta'u, jaarsi tokko immoo bakka qonnaa kana daawwachaa jira. Qonnaan bultoonni baay'een Itoophiyaa keessatti humna qotiyoo fayyadamuun mala aadaan qotaa jiru.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Itoophiyaan bara durii kaaftee halluu alaabaa ishee dhaabbataa kan ta'e fayyadamaa turtus, loogoon gidduu isaa jiru mootummoota jijjiiraman irratti hundaa'uun jijjiiramaa ture. Yeroo ammaa kanas alaabaa yeroo amma jiru kanarra gahe.

gamoo guddaaa hojiif banamee jiru argaa kan jirrudha. kunis gosoota hojii gara garaa kan irratti hojjatamaa jirudha. Fakkeenyaaf kanneen akka, mana suuraa, mana qorichaa fi mana yaala ilkaaniifaadha. namoonni sadi ammoo fuuldura isaatti argamu.

Hanqina bishaan dhugaatii hir'isuuf mootummaan sirriitti hojjechaa jira. Namoonni kunneen bishaan kan waraabaa jiranidha. Innis ujummoodhaan waan waraabamaa jiruuf, bakka tajaajilli bishaan dhugaatii argamuutii waraabamaa jira. Meeshaan kun okkotee irraa addadha.

Abbaan Duulaa Gammadaa Pireesidaantii mootummaa Naannoo Oromiyaa duraanii kan turanidha. Seenaa keessatti nama waan baay'ee gochuudhaan beekamanidha. Abbaan Duulaa magaalota Finfinneetti marsanii jiran mara akka hundaa'aniif nama yerooo jalqabaaf sababa ta'anidha.

Itoophiyaan biyya uummata aadaa garaa garaa qabaachuudhaan beekamtu yommuu t'u, dubartiin uffata aadaa uummata naannoo Tigiraayi uffattee jirtu kun ni mul'atti. Faaya garaa garaan fuula ishii miidhagfattee ni mul'atti. Gurra ishee irraa meetii qabdi.

Nama guddaa maashinii uffata hodhu fayyadamee uffata hodhaa jiruudha. Namichi kun uffata halluu adii qabu uffatee safartuu dheerinaa morma isaa isaa irra kaawwatee jira. Namichi kun bakki hojii isaa keenyan mana dhagaa cina jira.

Uffatni kan dhiirotaas akkuma kan warra dubartootaa aadaa ibsu ni qaba. Uffatni kun uffata ispoortii kan aadaa warra walloo kamisee agarsiisu yoo ta'u, uffanni kun yeroo baay'ee yeroo sirbaa uffatama.

Maqaan kitaaba kanaa Dooccoo fi Leencoo jedhama. Kitaabni kun, kitaaba asoosamaa yoo ta'u, dooccoo fi leencoo cinaatti asoosama biraas ni qaba. KItaabni dooccoo fi leencoo jedhamu kun, nama Obbo Mootummaa Asaffaa Wayyeessaa jedhamuun barreeffame.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Pireesidenti naanno oromiyaa durii kan turan Dr. Lamma Magarsaa, Itti aanee kan jiruu xinxalaa siyaasa Jawar Mohammed, Jawaritti aansee kan jiru ammoo Bulchaa biyya Itoopiyaa yeroo amma Phd. Abiy Ahmed, Phd. Abiy Ahimed ciinan kan Mul'atu ammo Dr. Warqinaa Gabayyotii.

Afrikaan ardii biyyoota shantamii afurii ol kan qabdu yoo taatu, uummata baay'inaan bifti isaanii gurraacha ta'an kan qabdudha. Dubartiin kun sanyiin ishee Afrikaa yoo taatu, daa'ima ishee aannan obaasaa jirti.

Asoosama jaalala hamma du'aatti jedhu namni barreesse, nama abbaa asoosamaa beekamaa ta'e, Addis Alamaayyoo jedhamudha. Innis kitaabota asoosamaa addaa addaa barreessuun kan beekamu yemmuu ta'u, innis nama cimaa fi nama jabaadha.

Manni bishaan qarqaratti ijaaramee jiru ni mul'ata. Mukkeen garagaraa bishaan marsanii jiru. Gaarren garagaraa naannoo kanatti ni mul'atu. Mukkeen haalluu magariisa qabanii fi qorqoorron haalluu diimaa kan qabu ni mul'ata.

Durbee maariyaamii deessuu waaqayyoo. Durbee ulfina qabeettii haadha koo sin jaalladha. Kennaa guyyaa jimaataa, badhaasa gooftaa koo. Karaa fayyinaa, deessuu waaqayyoo, araarsituu koo, naaf kadhu cubbuukoof. Haadha gooftaa keenyaa isa nuuf du'ee, du'a mo'ee ka'ee, cubbuu keenyatti nu qulleessee, nu fayyiseeti.

Allaattiiwwan gosoota garaa garaatu jiru. Isaan keessaa inni tokko yeroo ta'u, allaattii daandii fagoo balalii'uu danda'udha. Bifa bareedaa fi miidhagaa halluu lamaan kuulamaa kan ta'edha. Sooranni isaa foon simbirroota xixiqqoo irratti kan hundaa'edha.

Soogidda yookaan ashaboo nyaataa dooniyaa keessatti naqamee jiruudha. ashaboon faayidaalee garagaraa qaba. isaan keessaa muraasni, nyaataaf mi'eessuuf, looniif nyaatatti naquuf, nyaataaf keessatti jarmiilee ajjeesuufi, nyaannu aakki hin aloofne gochuuf oola. ashaboon bishaan keessatti Kan bulbulamuu danda'uufi halluu adii qabuudha.

Kophee dubartootaati. kopheen Kuni duuba isaatiin olka'aa Kan ta'eedha. keessi Isaa halluu adii ta'e Kan qabuufi gubbaan Isaa immoo gurraacha Kan ta'eedha. iddoon kopheen Kuni irra taa'ee jiru halluu adii Kan qabuudha.

Tulluuwwan dhedheeroo fi gaggabaaboo ta'an ni mul'atu. Biyyeen ni jira. Lafti gaara fi mukkeen baay'ee ta'een uwwifamtee jirti. Fageenya irraa manni tokko ni mul'ata. Tulluu kana keessa holqa baay'etu argama.

Lafti kun, lafa gaarren dhedheeroo naannoo Tigraayitti argamuu dha. Gaarreen kun, gaarreen Aduwaa waraanni Aduwaa jedhamuun beekamu biyyoota Itoophiyaa fi Xaaliyaanii gidduutti jaarraa tokkoon dura bara kudha saddeet sagaltami jaha keessa itti gaggeeffamee dha.

barattoota daree barnootaa keessa taa'anii jiraniidha. isaanis teessoo irra taa'anii jiru. isaan keessaa baay'een isaan bifa gammachuu agarsiisaa jiru. isheen fuuldura teessee jirtu uffata halluun Isaa keelloo ta'e uffattee jirti. dhaabaan manaa isaan duuba jiru bifa lama qaba.

Namoonni gamtaadhaan biqiltuu dhaabaa jiru. Namichi gonfoo fi shurraabii magariisa uffatee jiru gadi jedhee boolla keessa biqiltuu dhaabaa jira. Namoota biqiltuu dhaabaniin duuba bosonni baargamoo haphii ta'e ni jira .

Meeshaan lakkooftuu maallaqaa, meeshaa ammayyaa kan yeroo fi dogooggoroota gama lakkoofsa maallaqaa ilma namaa mudachuu malu hir'isuuf kan nu fayyadudha. Meeshaan kunis mana baankii keessatti maallaqoota hedduu ta'an yeroo gabaabaa keessatti kan lakkaa'uu danda'udha.

nama qaama nageenyaa ta'e kan hojii isaaf badhaasa fudhachaa jiruufi hooggansa badhaasa kana kennaa jiru argaakan jirrudha. badhaasni kun nama hojii gaarii hojjateef kan kennamuufi kan ittiin nama sana gara fuulduraatti jajjabeessanidha.

Kuduraalee fi muduraalee adda addaa gabaa keessatti gurgurtaaf dhiyaatanii jiraniidha. Kuduraalee kana keessaa paappayyaan bakka lamatti addaan baqaqee lafa ta'aa jira. Akkasumallee muduraaleen hiddi isaanii nyaatamu muraasni lafa ta'aa jiru.

Qinceen nyaata aadaa Oromoo keessaa isa tokko ta'ee midhaan kanneen akka qamadii, ajjaa fi garbuu irraa kan hojjatamuudha. Fal'aanni sibiila fi baalli mi'eessituu gidduu irra kaa'amee jira. Meeshaan irratti dhiyaatee jiru gurraacha.

Seensa yuunivarsiitii Finfinnee irra siidaan leencota lamaa dhaabbatanii wal gaarreffachaa juru. Yuunivarsiitiin Finfinneee yuunivarsiitii seena qabeessa Itoophiyaa keessatti argamuudha. Kana malees, Yuunivarsiitii yeroo jalqabaaf Itoophiyaa keessatti banameedha. Mooraa keessi mukkeeniin guutameera.

Balallii daandii qilleensaa Itoophiyaa. Daandiin qilleensaa kun saffisa olaanaa kan qabuu fi yeroo gabaabaa keessatti bakka imalaa jiru kan gahudha. Imaltoota lakkoofsaan hedduu ta'an yeroo tokkotti kan geejjibudha. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa kun gara biyyoota garaa garaatti kan imaludha.

Gosa allaattii kan taate ilmoo simbiraa argaa jirra. Ilmoon allaattii kun reefu guddachaa kan jirtuufi baayyee cuucii kan taate yoo taatu dandeessee kan baalleen ol jettee qilleensa keessa balali'uu hin dandeenyedha.

Diikooriin, wanta miidhagaa fi haw'ataa qophiilee garaa garaatif mana keessattis ta'e bakka biraatti qophaa'u dha. Diikooriin kun, wantoota akka:daraaraa, pilaastika bishaaniin guutame, uffata bareedaa, meeshaalee manaa marga migiraa irraa hojjatamanii fi kanneen biroo irraa qopha'a.

Namoonni kun namootaa bidiruu yaabbatanii galana irraa adeemaa kan jiranidha. Namoonni kun baay'ee kan taa'anidha. Namoonni kun baay'een isaanii bidiruu kan gamaa fi gamanas isaa qabatanii galanaa irraa deemaa kan jiranidha. Akkasumas namoonni kun warri kaan dhaabbataa kan jiranidha.

Lafa dirree ta'e jallisiidhaan misoomsuun hiyyummaa biyya irraa qolachuudhaaf gahee fi shoora guddaa kan qabudha. Goodaan kun xaafiidhaan uwwifamee kan jiru yommuu ta'u, lafa waliinii fi qabeenya uummataa kan ta'edha.

Itoophiyaan biyya uummta aadaa fi duudhaa isaa kabajatu hedduu qabdi. Maatiin kun uffata aadaa isaanii uffatanii, bakka bashannanaatti kan argamanidha. Haatii fi abbaan uee jinfuu qabu qabatanii, ijoollota isaanii waliin dhaabachaa jiru.

Tamboo xuuxun dhoorkadha kan jedhuudha. Barreeffamni afaan Amaariffaa fi Ingiliffaa barreeffamee jira. Aasxan bulchiinsa magaalaa Finfinnee ni jira. Mallattoon akka tamboo hin xuuxne akeekkachiisu kan jiruudha. Haalluu diiman ni jira.

Haadholiin naannoo keessa jiraatan keessatti waantota garaa garaa uumuudhaan jireenya isaanii wajjin taasifatu. Dubartoonni kunneen maloota akka Afooshaa fa'aa uumanii ittiin walbira dhaabbatu. Kana jechuun yeroo gaddaafi gammachuutti walitti dhufanii walbira dhaabbachuudhaan waljajjabeessu.

Barjaa danaa walakkaa geengoo qabu kan barreeffamni qalama adiin irratti barreeffamee jiruudha. Barjaan kun killaa manaa qorqorroon ijaaramee jiru irratti hojjetamee jira. Akkasumallee naannoo killaa kanaa mukti ittiin waa yaaban lafa ciisee jira.

Mana jireenyaa ammayyaa keessatti haalli meeshaalee mana keessa jiranii baay'ee kan ammayyaa'ee fi namatti toludha. Kan nama gammachiisu teessumni akka soofaa kan taa'umsaaf mijatuu fi gaafa irra taa'an kan namatti toludha.

Daa'imman dhaqna yookiin nafa isaanii erga qulqulleessanii dibata dibuun gogiinsa gogaa fi dhukkuba sana hordofee dhufu irraa daran isaan gargaara. Maatiinis kana gochuu akka qaban dibatni kun qola isaa irratti isaan gorsa.

Nama dhiiraa uffata adii uffatee jiruudha. uffaani inni uffate Kun halluu adii qaba. halluuwwan sadi:magariisa, keelloofi, diimaa uffata inni uffate kana irraatti argaman. hallii uffannaa Kuni yeroo baay'ee namoonni amantaa ortodoksii yeroo gara mana amantaa deeman Kan uffataniidha.

Asxaan kun, asxaa Yuunivarsiitii Arsiiti. Yuunivarsiitiin arsii umurii hedduu kan lakkoofsisee yoo ta'u, naannoo Oromiyaa, godina Arsii, magaalaa Asallaatti argama. Yuunivarsiitiin kun, yuunivarsiitii hawaasaa yokin mootummaa yoo ta'u, akkuma yuunivarsiitiilee mootummaa Itoophiyaa biroo damee barnootaa gosa garaa garaa barsiisa.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

Naannoo kana konkolaataa fi namootni ni jiru. Ijoollen lama gaarii harree irra taa'aanii jiru. Daandiin naannoo kana kan jiruu fi mukkeen garagaraa kan jiraniidha. Akkasumas, manneeni fi mukni ibsaa ni jiru.

Daraaraan midhagina qaban hundi daraaraa uumamaa miti. Fakkeenyaaf, daraaraan bifa miidhagaa karaa ergaa bilbilaa namaaf ergamee jiru kuni kan nam-tolcheeti. Daraaraan nam-tolchee uffata irra waan hojjetamuuf, kan hin gognee fi yeroo dheeraaf kan turudha.

Baankiin gamtaa oromiyaa baankiilee dhuunfaa kan naannoo oromiyaatti hundeeffaman keessaa tokko ta'ee maamiloota hedduu qaba. Baankiin kun damee hedduu kan qabuu fi maashina qarshii keessaa baasan kan "ATM" jedhamu qaba.

Karaa konkolaata bareeda haalan miidhaguutu mul'ataa. Karaa kana gubba ammo konkolaata daandii kanarra adeema jiruutu mul'ata. Bukkeen daandii(karaa) konkolaata kana, dachaf gaarren isaa, biqiloota garagaraan kan miidhageef, kan guutameedha. Akkasumallee, iddoo nama hawwatuudha.

dhagaraan waa'iin muruuf ooludha. faasiin Kuni sibiilarraa Kan tolfamu yoo ta'u mukkeen ittiin muruuf yookaan ittiin dhodhoosuuf itti fayyadamna qabaannaan Isaa iddoon harkaan qabatamu muka qajeelaa irraa itti godhama. lafa biyyee ta'erratti kaawwamee jira

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

bosonaafi bineensota bosonaa argaa jirra. Bosonni kun mannee yookaan biddoollee lubbu qabeenyii baayyee kan ta'e fi bineensonni baayyee da'oo godhachuun kan keessa jiraatanidha. Bineensota baayyinni isaanii sadi ta'anis argaa jirra.

Fardi akka addunyaatti beellada baay'ee beekamaadha. Addunyaan kun yeroo ammaa xiyyeeffannaa guddaa itti kennuudhaan dorgommii isaas qopheessuudhaan jaalatamummaan isaa akka dabalu taasisaa jirti. Kanaaf akka biyya keenyaattis namaafi fardi seenaa guddaa wajjin qabu. Hanga sadarkaa waraanaatti ittiin hirmaachuudhaan birmadummaa keenya mirkaneessuudhaaf nufayyadaa tureera.

Harmeen qinxaaboo gara garaa kuntaalatti guuttee teessee eegaa jirti. Qinxaaboowwan kuntaala keessa jiran keessatti kanneen akka bunaa, barbaree fi kororimaan ni argama. Harmeen harka walitti marattee balbala irra teessee eegaa jirti.

Kun manneen jireenya hawaasaa bifa gamootiin wal irratti ijaaramee jiruudha. Manneen kunneen muka, dhagaa, qorqorroofi wantoota biroo irraa kan ijaaraman ta'anii umurii dheeraa kan turaniidha. Jiraattonni manneen kanaa karaa jalaatiin itti seenaa jiru.

Isaan kunneen dargaggoota, dhiirotaafi shamarran waliin shubbisaa jiraniidha. Warri shamarranii uffata aadaa Oromoo irra keessaan bifa diimaafi jalaan immoo adii qabu uffatanii jiru. Warri dhiirotaa immoo uffata ammayyaa uffatanii jiru. Ragada naannoo Shawaatti beekamuun shubbisaa jiru.

Manni kun, mana nyaataa nyaanni garaa garaa keessatti gurguramuu dha. Nyaanni mana nyaataa kana keessatti gurguraman nyaataa adda addaa Itoophiyaanota biratti nyaatamanii dha. Nyaanni kunneen kanneen akka buddeenaa, daabboo fi kanneen birooti.

Namoota uffata aadaa gosa garaa garaa uffatanii, ulee immoo harkatti qabatanii sirbaa jiraniidha. Namoota kana keessaa tokko jaarsa rifeensi mataa isaa arrii ta'eedha. Akkasumallee dubartiin tokko uffata aadaa halluu adii qabu uffattee cina isaanii jirti.

Loogon kuni kan garee taphattoota magaalaa Dirree ti. Loogoo kana irratti fakkii boca garagaraa fii bineensota akka Gaalaa, Waaliyyaa, Niyaalaa fa'atu argama. Halluu diimaa gurraacha fi adii kan of keessaa qabuudha.

suuraa kana irratti hiriyoota waliin taa'anii qo'achaa jiran kan nutti agarsiisu dha. hiriyoonni kunis shaamarran ganna digdamaa keessa jiran fakkaatu. isaanis immoo kutaa manaa bareedaafi nama hawwatu keessa taa'anii haala tasgabbii qabuun kan haasa'anidha.

Kun buna danfifamee akka dhugamuuf siniitti buufamaa jiruudha. Sinii bifa adii qabu kan baataa bifa adii qabu irra dhaabamee jirutti buufamaa jira. Qisiriin isaa immoo kan akaawwame naannoo siniin kun jirutti dhangala'ee jira.

Kophee baayyinaan mana tokko keessatti argamudha. Kopheen kun kophee gurgurtaaf asitti walitti qabamee taa'aa jirudha. Innis kan inni irraa hojjatame gogaa loonii yookaan gogaa horiiti. Halluun kophee kanaa ammii diimaafi bunnaawwaa kan ta'anidha.

Nyaanni soorota yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabudha.

Dubartootni ni mul'atu. Dibatni garagaraa ni jira. Dabbasaan mataa dubartootaa ni mul'ata. Akkasumas ijji, funyaan, hidhii fi mormi dubartootaa ni mul'ata. Haalluu diiman morma dubartoota jalatti ni mul'ata. Fuulli dubartootaa gara biraa ilaalaa jira.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Manni baruumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni baruumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun gufachuuf, dirqama Mana baruumsaa galuu qaba.

Shamarree magaalli takka dubartoota hedduu dhaabbatanii jiran gidduu deemtee geeraraa jirti. Shamarreen tun gateetti irratti qawwee baattee jirti . Hundi isaanitu uffata aadaa Habashaa uffatanii ishee marsanii dhaabachaa jiru jiru .

Shamarree diimtuu bareedduun uffata addaa uffatte hodhaa irratti muraa daabboo baattee dhaabbachaa jirti . Shamarreen wandaboo harka guutuu fi dheeraa hidhattee jirti. Duuba isheetti teessoo hedduun namoonni irra taa'a ni jira.

Namoonni daandii irratti waantota xixiqqoo kanneen akka qullubbii gurguran baay'ee uummata tajaajilaa jiru. Kana jechuun namoonni yeroo bakka hojii isaaniitii galan haaluma salphaa ta'een bitatanii galuudhaan nyaataaf oolfatu jechuudha. Kun immoo warreen gurgurataniifis maamilli gahaan akka uumamu taasiseera.

Konkolaataan fe'umsaa fuuldurri isaa cuquliisa ta'e dhaabbatee jira. Isa duuba konkolaataan nama feetu tokko as adeemaa jirti. Halluun ishee immoo garri jalaa isaa cuquliisa fi gubbasn isaa adiidha. Isa duuba Shamarri dibaabee qabattee deemaa jirti.

Nama wayaa adii uffatee dhaabbachaa jiruudha. namni Kun harka isaatiin ulee abbaan gadaa oromoo qabaatu Kan bokkuu jedhamu qabatee jira. akkasumas adda isaatti kallacha hidhattee jira. halli uffannaafi bokkuun inni qabatee akkasumas kallachi inni hidhate aadaa bakka bu'a.

Biqiltuu magariisa dheerina gidduu galeessaa qabuudha. biqiltuun Kuni erga guddateen booda daraaree firii Kan godhatu yoo ta'u, firiin Isaa Kuni nyaataaf I gurgurtaadhafis ni oola. biqiltuu Kan nyaachuun fayyaadi qaama namaatiif baay'ee barbaachisaafi bu'a qabeessadha.

Weelluun yookin shubbifni gosa aartii keessaa tokko ta'ee, guddina aadaa biyya tokkoof akkasumas eenyummaa saba tokkoo addunyyaatti beeksisuuf gahee olaanaa qaba. Weelluun gosa artii keessaa wanta miira namootaa kakaasuufi gammachuu namatti uumudha.

Warqeen qabeenya uumamaa dhalli namaa itti fayyadamudha. Qabeenya kanas haalota garaa garaatiin itti fayyadama. Kanneen keessaa kan yeroo baay'ee namni itti fayyadamu akka faaya miidhaginaatti kan oolfamudha. Waanti kun gatii guddaa qabaachuu isaa irraa kan ka'e namoota muraasatu itti fayyadama.

Dhugaatiin wanta dhangala'oo dhalli namaa dheebuu isaanii ba'uuf, afaaniin gara keessaatti fudhatan yookiin dhuganiidha. Gosoota dhugaatii keessaa tokko dhugaatii bishaaniti. Bishaan gosa dhugaatii keessaa isa jalqabaafi kanneen biroo irra kan barbaachisuudha.

Dirree ykn dachee bareedduu fi miidhagduu kan taatee kun kan baay'ee namatti toltuudha. dacheen kana irra biqilaa hojjaan isaa dhedheeraa tahe dirree kan irraa jiruudha. dirreen kun dirree margi tokko illee irra hin jirreedha.

Meeshaaleen kunneen meeshaalee biiroo fi manaati. Meeshaaleen kunneen meeshaalee biiroo fi manaa jechuun meeshaalee mana keessatti tajaajila kennuu danada'an kan akka :minjaala, teessoo mukaa fi kanneen biroo, saanduqa meeshaalee keessa kaawwatanii fi kanneen biroo dha.

Manni nyaataa giddu gala yookiin iddoo dhalli namaa tajaajila nyaataafi dhugaatii itti argatuudha. Manni nyaataa iddoo yookiin bakka namoonni maallaqa isaanii fayyadamuun nyaataa gosa addaa addaa dhunfanis ta'ee hiriyyaa isaanii waliin itti fayyadamaniidha.

Feerroon sibiila garmalee cimaa ijaarsa manaa fi riiqicha hojjachuuf ooludha. Fakkii irraa feerroo qaqallaan gurgurtaaf qophaa'antu jira. Yeroo baay'ee jiidhinsa yookan fixeensa keessa yoo taa'ee ni daanda'a. Ferroon sibiilota kaan irra garmalee ulfaatadha.

Shamarree diimtuu bareedduu uffata aadaa Oromoo naannoo Arsii uffattee dhaabbachaa jirti. Adda ishee irratti callee bifa adda addaan dha'amee godhattee dhaabbattee kolfaa jirti. Rifeensa mataa ishee gara duubatti gadi dhiistee callee dha'amaan qabsiistee jirti.

Hooggantoonni biyyaa namoota daandeettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Weelluun yookin shubbifni gosa aartii keessaa tokko ta'ee, guddina aadaa biyya tokkoof akkasumas eenyummaa saba tokkoo addunyyaatti beeksisuuf gahee olaanaa qaba. Weelluun gosa artii keessaa wanta miira namootaa kakaasuufi gammachuu namatti uummudha.

Meeshaaleen kunneen meeshaalee biiroo fi manaati. Meeshaaleen biiroo fi manaa kun kan akka teessoo soofaa, minjaala mukaa fi meeshaalee biroo dha. Meeshaaleen kun sababa isaan biiroo fi mana keessattis tajaajila kennaniif meeshaalee biiroo fi manaa jedhaman.

mana amantaa ijaarramee jiru argaa kan jirrudha. kunis mana amantaa ortodoksiiti kan ta'e yoo ta'u innis kan inni argamu, naannoo bosona keessattidha. cinaa isaatiin ammoo bishaan gad yaa'ullee kan argamudha.

Faayyi meeshaalee miidhaginaa gatii qaalitiin bitamuufi albuuda gatii qaalii irraa hojjatamuudha. Faayyi meeshaalee miidhaginaa, dhalli namaa simboo yookiin miidhagina isaanii dabaluuf, gatii qaalitiin bitanii qaama isaanitti qodhatanii deemaniidha. Faayyi Kunis; faaya mormaa, kan harkaa, kan gurraafi kan kana fakkataniidha.

Meeshaan kun, meeshaa pilaastika irraa hojjatame daandii gubbaa namoonni gataa yokin haftee garaa garaa keessa akka kaa'aniif daandii cinaa kaawwame yoo ta'u, gataalee yokin balfawwan qoodun kutaa sadii keessa adda adda kaawwama.

Kunneen alaabaa mootummaa feederaalaa Itiyoophiyaafi alaabaa Gamtaa Afirikaati. Alaabaan Itiyoophiyaa harka mirgaan kan jiru yoo ta'u, halluu magariisa, keelloofi diimaa qaba. Alaabaan Gamtaa Afirikaa immoo karaa bitaatiin kan jiru ta'ee, halluu magariisaafi kaartaa Afirikaa ofirraa qaba.

Qaabeenyi uumamaa qabeenya uumamaan lafa irratti argamanii, kan nam-tolchee hintaaneedha. Qabeenya uumamaa keessaa muraasni; laggeen adda addaa, haroowwan, galaanota, albuudota, gaarreen, allattiiwwan adda addaa, bineensota bosonaa, bosonafi kanneen kana fakkataniidha.

Oomishaaleen kunneen, maqaan isaanii xuffta qorraa kan jedhaman yoo ta'u, qorra irraa qaama ofii eeguuf akkasumas yeroo qaama yokin dhaqna ofii dhiqatan of irraa gogsuuf kan fayyadu dha. Oomishaaleen kun, oomishaalee waan furdaa yookin kuula irraa hojjatamuu dha.

Meeshaa aadaa kan mataan isaa dheeraa qara ta'ee goodaan isaa immoo furdaa ta'eedha. Meeshaan kun qabee aadaa wantoonni mala aadaan hojjetaman itti maramanii jiraniidha. Qabeen kun baataa akka jaliitii ta'e irra ta'aa jira.

Bosonni qabeenya uumamaa mukkeewwaniifi biqiltoota adda addaa of keessaa qabudha. Bosonni faayidaalee adda addaa dhala namaa dabalatee lubbuu qabeeyyii baay'eef kan kennuudha. Faayidaalee bosonaa keessaa muraasni; Mandhee yookin iddoo jireenya bineensotaati.

Harmeen tokkoo fi ijoolleen shamarranii shan tarree galanii dhaabbataa jiru. Isaan hunduu mataatti shaarbii maratanii as ilaalaa jiru. Harmeen wandaboo bifa adii hidhattee ijoollee waliin tarree galtee gara harka bitaan dhaabbachaa jirti.

Uffata aadaa Oromomoo naannawaa Arsii kan daa'ima dhiiraatu suura irratti mul'achaa jira . Kara gubbaatiin harki namaa tokko ni jira . Uffanni isaa garri jalaa adii fi garri mormaa isaa immoo gara diimaatti dhiyaata.

Addunyaan keenya kun namoota baay'ee ciccimoo ta'an qabdi. Namoonni ishee keessa jiraatan kun jireenya salphifachuudhaaf maloota hedduu fayyadamu. Maloota kanas akka madda galiitti oolfachuudhaan ittiin jiraatu. Fakkeenyaaf namoonni hojii ijaarsaa irratti hojjetan bakkeewwan mijatoo hintaane fa'aa irratti dandeettii isaanii ajaa'ibaa agarsiisuu danda'aniiru.

Waanti argaa jirru kun namoota uffata adiif dimaa uffatanii shubbisaa jiranidha. akkasuma illee baay'inaan namooti kun nama ja'a taa'anii toora galanii kan shubbisaa jiranidha. akkasuma haalli uffanna isaanii kan abbaa gadaa fakkaata.

Konkolaataa gara duubaatti baay'ee dheeraa ta'eedha. garri fuulduraa iddoon konkolaachisaan konkolaataa kanaa keessaa ta'u halluu adii yoo qabaatu garri duuba Isaa halluu magariisa Kan qabuudha. gommaawwaan yookan miilawwan konkolaatichaa halluu gurraacha Kan qabuudha

Mana bittaa fi gurgurtaa halluuwwan garaa garaa kan qubatti dibataniiti. Halluuwwan kunneen yeroo cidhaa, eebbaa fi qeensa guddisuuf kan bitamanidha. Yeroo baay'ee shamarrootaa fi ijoollotaan kan dibatamudha. Akka faaya miidhaginaatti isaan gargaara.

fakiin asirratti mul'atu kun fakii aarmaa yookiin iddoo bu'ee Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenya Oromiyaati. innis mallattoo odaa fi guugeen yookiin bullaallaa kan ofirraa qabudha. odaan agarsiistuu oromummaa yoo ta'u guugeen immoo agarsiistuu nageenyaati.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Manni amantaa giddu gala yookiin iddoo namoonni amantaa waaqayyoon itti kadhataniifii galata waaqaaf itti dhiyeessaniidha. Manni amantaa iddoo qulqulluufi iddoo eebbifamtuu, sirna waaqeffannaa itti raawwatuudha. Manni amantaa iddoo eebbi waaqayyoo itti argamuudha.

Gosoonni konkolaataa kanneen hojii ulfaataa namni hin hojjanne hedduun isaanii bakka tokkoo gara biraa deemuuf baay'ee itti ulfaata. Kanaaf jecha konkolaataan kophaatti isaan kana baatee bakkaa bakkatti geejjibu oomishamee jira.

Bosonni waanta baay'eedhaan dhala namaa fayyada. Isaan keessaa tokko qilleensa gaarii maddisiisuu yoota'u; Kana malees madda bishaanii ta'uudhaan burqaa hedduun achi keessaa akka maddu taasisuu danda'eera. Kana malees dawaan baay'een kan argamu bosona keessaati.

Konkolaataa namoota baay'ee ofirratti qabateedha. halluun konkolaatichaas garri caalaan adiidha. haata'u malee miilli konkolaataa kanaafi qaamni Isaa garri tokko tokko gurraacha. karaan irra adeemaa jiru biyyee waan qabuuf dhukkeen duuba isaatti baay'ee addaatee Jira.

Bakki kun, bakka gabaa oomishni si'eessituu garaa garaa itti gurguramaa jiruu dha. Oomishoonni si'eesituu kunneen ittoo ,buna ,farsoo, midhaan nyaataa fi kanneen biroo keessatti tajaajila mi'eessuu fi si'eessuu kan kennan yoo ta'u, gatiin isaanii qaalii dha.

Dubartiin haalluu gogaa gurraacha qabdu kun, dubartii fuula ishee waan haalluu adii qabu dibattee, harka ishee mirgaatti oomisha ilkaan ittiin qulqulleeffatan qabattee fi harka bitaa isheetti immoo vaalsinii dibata gogaa qabattee jirti.

meeshaa manaa kan ta'e kan maqaan isaa istoovii jedhamuufi saafaa jedhamu argaa kan jirrudha. Istooviin maashina humna ibsaan hojjatu yoo ta'u nyaata nuuf bilcheessuuf akkuma nu gargaaru saafaan ammoo bishaan, wantoota dhangala'aa itti naqachuuf kan nu tajaajiludha.

Makrajjii jedhamuun beekama. meeshaa mana keessatti ittiin tajaajilamnuudha. qabannaa ittiin olfuunu Kan qabuufi funyaan ittiin gadi naqu qaba. meeshaan Kuni bishaan ittiin qicuuf, buna ittiin danfisuuf, shaayii ittiin danfisuuf akkasumas taajaajiloota Kan fakkaatan kennuuf oola.

Namoonni ogummaa gamoo ijaaruu qaban yeroo ammaa kana bal'inaan barbaadamu. Mannin ijaarsi hojii ogummaa cimaa gaafatu, wixineessuu fi xumuruuf ifaajjii guddaa kan barbaadudha! Namoonni kun ijaarsa mana kanaa jalqabanii jiru.

Kopheen kun, kophee haalluu gurraacha qabuu fi saala dubartootaan kaawwatamuu dha. Kopheen kun, kophee waan jalaan ol jedhaa yokin taakkoo qabu yoo ta'u, gogaa bineeldotaa irraa kan qophaa'e dha. Kopheen kun, barreeffama Minu jedhu of irraa qaba.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hin nyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Mucaa daa'ima asirratti argaa jirra. Innis mucaa baadiyyaa yoo ta'u, rifeensa isaa haaddachuun xiqqoo tokko ammoo gara fuulduraatti hambifatee kan jirudha. Mucaan kun morma isaa irraa waan akka kuulaa ni qaba.

Laastikiiwwan yeroo cidhaatti, guyyaa eebba barattootaattii fi gaafa kabaja guyyaa dhalootaa nama tokkoo kabajuuf taasifaman kana argaa jirra. Laastikiiwwan kunneen afuufamanii akka faaya miidhaginaatti kan taasifamanidha. Namoonni keessa jiran immoo keessummootadha.

Alaabaan kun alaabaa bulchiinsa mootummaa naannoo Gaambellaa yoo ta'u, haalluuwwan gurraacha, magariisa, adii fi diimaa akkasumas walakkeessa isaa irraa asxaa qaba. Gaambellaan naannolee Itoophiyaa kudha laman gahan keessaa kan heera mootummaa irratti dhahaman sagalan keessaa isa tokko.

Bataskaanni mana amantaati. Bataskaanni mana amantaa uummata ortoodoksii yoo ya'u namoonni kunniin achi deemuudhaan kadhannaa kan kadhatan ta'a. Bataskaanni iddoo hordoftoonni amantaa isaanii itti wa'ee amantii isaanii keesaatti wal barsiisaniidha.

Manneen haaraa ijaaramaa jiran keessaayyuu kanneen naannoo baadiyyaa keessatti dafanii yeroo gabaabaa keessatti hin xumuraman. Dabalataan rakkoon baajataa waan mudatuuf, balbala isaa illee salphaatti dafanii waan galchan miti. Kanaaf qorqoorroo itti tolchu.

Suuraa asxaa kan Biiroo Odeeffannoo Oromiyaati. Asxaan kun danaa geengoodhaan kan hojjetame yoo ta'u halluu cuquliisa, diimaa fi adiin boocamee jira. Asxaa kana irratti wiirtuu isaa irra fakkiin bokkuu halluu gurraacha qabu boocamee jira.

Isaan kun barsiisotaafi hordoftoota amantaa Isilaamaati. Walitti qabamanii dirree irratti sirna sagadaa taasisaa jiru. Abbootiifi dursitoonni isaanii akkaataa seera isaaniitti uffatanii dura bu'anii sagadaa jiru. Hordoftoonni kaanis akkaataama barsiifata amantaa isaaniitti sagadaa jiru.

Bakki kun, bakka ijaarsi garaa garaa itti gaggeeffamuu dha. Namoonni lakkoofsan muraasa ta'an osoo biyyee qotanii fi namoonni muraasni biroo immoo osoo biyyee qotame kana meeshaa irra godhanii baatanii deemanii mul'atu.

Taphattoota kubbaa miilaa dirree lafti isaa marga magariisa qabu irratti taphachaa jiraniidha. Gareen kubbaa taphachaa jiran kunneen uffata halluun isaa adda adda ta'e uffachaa jiru. Gareen tokko uffata halluu adii kan uffatu yoo ta'u gareen biraa halluu biraadha.

Dubartii ijaarsa manaa diigame keessa dhaabbattee jirtu. nannawa dubartiin Kun jirtu meeshaaleen ijaarsa manaa biittinfaman kanneen Akka sibiilaa, simintoofi qorqoorrootu kukkufee jira. shiboon elektirikii lafatti kufe ishee cinaa jira. dubartittiin gabaabumatti Kan argamu ijaarsa diigamaa keessattiidha.

Uummanni Oromoo giddu gala biyya kanaa keessa harka caalu qabatee keessa jiraata. Uummanni kun heddummina guddaa waan qabuuf baay'ina uummata biyya kanaa walakkaa ol qabateetu jira. Kana irraa ka'uudhaan lafa bal'aas qabateetu keessa jiraata.

Dhugaatiin kunneen dhugaatii wayinii jedhamuun beekamanii dha. Dhugaatiin wayinii kunneen haalluu kan akka gurraacha diimaa fi adii kan qabanii dha. Dhugaatiin wayinii tokko tokko alkoolii kan qaban yoo ta'u, muraasni kan biroo immoo alkoolii hin qaban.

Kun poosterii beeksisaati. Poosteriin kun suuraa dargaggoota sadii ofirraa qaba. Karaa oliitiin immoo barreeffama afaan Ingiliziitiin, halluu dhiilgeetiin barreeffame ofirraa qaba. Akkasumas karaa harka bitaatiin bara poosterichi itti hojjetame ofirraa qaba.

Oromiyaan waggoota muraasan booda aadaa fi duudhaa isaa iddootti deebifachuu danda'eera. Kunis wal'aansoo fi qabsoo hayyootaatiin kan ta'edha. Manni murtii aadaa saba Oromoo seenaa iddootti deebi'e keessaa isa tokko dha.

Suuraa dubartii rifeensa mataa ishee bareechitee dhahattee jirtuudha. Dubartiin magaallee kun rifeensa mataa ishee adda ishee irratti martee hidhattee jirti. Dubartiin kun uffata aadaa halluu adii qabu kan halluu adda addaan sararamee jiru uffachaa jirti.

Asxaa yookiin loogoo qubee O, H fi T irraa ijaaramee fi Karaa jalaan 'Itiyoo Zeenaa' jedhu afaan Ingiliiffaan barreeffamee ni argama. Dudduubni asxaa kanaa waraqaa adii irratti kan bocameedha. Barreeffamni isaa inni jalaa immoo halluu gurraachaan barreeffameera.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Namoonni kunneen, miseensota maatii tokkoo, ijoollee afurii fi haadha manaa akkasumas abbaa manaa ta'anii dha. Abbaan manaa haalluu gogaa gurraacha kan qabu yoo ta'u, haatii manaa immoo haalluu gogaa fuulaa diimaa ta'e qabdi.

Waanti mulataa jiru kun nama uffata diimaa fi gurraacha uffatee sagalee guddistu qabatee waltajjii irra dhaabbate jirudha. akkasuma illee naannoo inni jiru calaqqeewwan garaa garaa kan mulatanidha. akkasuma nama erga wayii dabarsu fakkaata

Uummanni Guraagee saba bal'aa kibba Itoophiyaa keessa jiraatudha. Sabni kun akka biyya keenyaatti dhiibbaa guddaa diinagdeedhaan fiduu danda'eera. Kana malees waantota hedduudhaan dhimma biyyaa irratti hirmaachaa har'a gaheera. Akkasumas nyaata aadaa Kitifoo jedhamuun baay'ee beekamaniiru.

Kunneen gosa allaattiiwwanii bishaan daakuu danda'aniidha. Allaattiiwwan kun lama ta'anii qarqara haroo guddaa tokkootiin gara harichaatti lixaa jiru. Allaattiiwwan kunneen afaan dhedheeraa qabu. Kochoon isaanii bifa adii fi gurraacha qaba.

Ministeerri Fayyaa aangoo mootummaa Federaalaa jalatti kan bulu yommuu ta'u, alaabaa ministeerota biroo irraa adda isa baasu kan mataa isaa ni qaba. Alaabaan kun ministeera fayyaa biyya Itoophiyaa kan ibsudha.

Manni baruumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni baruumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun gufachuuf, dirqama Mana baruumsaa galuu qaba.

Nyaanni soorota yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabudha.

Manni baruumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni baruumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun gufachuuf, dirqama Mana baruumsaa galuu qaba.

Uffanni aadaa, uffannaa eenyummaa, duudhaa fi haala hawaas dinaagdee hawaasa tokkoo kan ibsudha. Uffannaan aadaa uummata Oromoo, uffata aadaa baayyee miidhagaa fi kan namoonni yeroo bashannanaaf yookaan immoo sagantaa addaa wayii uffatanii ittiin miidhaganidha.

Maqaan kitaaba kanaa, Kana Kan Dubbii Ta'e kan jedhamu yoo ta'u, kitaabichi kitaaba walaloo dha. Kitaabni walaloo Kana Kan Dubbi Ta'e jedhamu kun nama Obbo Tashooma Guuttataa Qixxeessaa jedhamuun kan qopheeffame yoo ta'u, walaloon barreeffama sarara qabuu fi jechoota murtaa'oon ta'een ibsamuu dha.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagina yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Daandiin konkolaataa lama wal maddii ni jira. Gidduu dandii lamaan kanaa mukti ni jira. Konkolaatan daandii gubbaa ni jiru. Gamoo hedduun qarqara daandii irratti ni mul'atu. Namootni daandii gubbatti ni mul'atu.

Aarii garaa bule malee nyaanni garaa gube singiggoo hin taatu! Kitaaba rifachiisaa asoosamaan yaadaan guute Abrahaamiin kan barraa'e argina. Kitaabni kun eenyummaa saba Oromoo fi hayyoota ishii bifa seenaatiin kaasa.

Alaabaa kun alaabaa biyya Itoopiyaa keessatti kan naannoo amaaraati. Alaabichis halluun isaa gosa lama kan ta'edha , innis halluu diimaa fi halluu adiidha. Kan inni argamu ammoo muka irratti fannifameeti.

Meeshaaleen bareedina mormaafi harkattis godhatamaniidha. meeshaleen faayaa kunniin Kan godhatamaniif bareedumaaf akkasumas aadaa ibsuuf Kan godhatamaniidha. iddoon meeshaan faayaa Kun jiru halluu adii qaba. meeshaan faaya bareedinaankuni halluu gurraachaa fi daalacha. akkasumas keelloo qaba.

Bineensi kuni Qeerransa jedhama. Fuula isaa as garagalchee ilaalaa jira. Miilli isaa afranuu ni mul'ata. Eegen isaa ol garagalee kan jiruudha. Lafa daaran uwwifame irra dhaabbatee jira. Mukni tokkollee hin jiru.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Shiniin meeshaa bunni itti dhugamu kan bocaa fi halluu garaa garaan tolfamuu danda'udha. Saayiniiwwan irratti nyaata bunaaf ta'u itti hiramanis ni argina. Saayinaawwan kunneen fakkiilee garaa garaa kan of irraa qabanidha.

Weelluun yookin shubbifni gosa aartii keessaa tokko ta'ee, guddina aadaa biyya tokkoof akkasumas eenyummaa saba tokkoo addunyyaatti beeksisuuf gahee olaanaa qaba. Weelluun gosa artii keessaa wanta miira namootaa kakaasuufi gammachuu namatti uummudha.

Shiniin meeshaa buna danfe itti dhugamudha. Shiniin kun bunni isaa keessaa dhugamee kan jirudha. Fal'aanni bira jiru immoo bunichi shukkaaratti dhugamuu isaa kan agarsiisudha. Baattuu shiniin minjaala irra kaa'amee jira.

Riqicha gara gamootti geessu ijaaruun balaa konkolaataa gamoo jala darbuun dhufu hir'isuu keessatti gahee guddaa kan qabudha. Riqichi guddaan kun gara gamootti kan geessaa jirudha. Innis sibiila cimaa irraa kan hojjetamudha.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagina yookiin bareedina keenyaaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Kun naannoo mana jireenyaa uummataati. Manneen jireenyaa gosa garaa garaatiin walitti maxxananii ijaaramanii jiru. Manneen kunneen qalama bifa burtukaanaa qabu dibamanii jiru. Akkasumas, manneen kana jalatti biqiloonniifi abaaboon gosti garaa garaa biqilanii jiru.

Kun galma guddaa kan namoota hedduu of keessatti qabachuu danda'uudha. Galmi kun bifa gamootiin, meeshaalee teekinooloojii ammayyaatiin bal'atee kan ijaarameedha. Keenyan galma kanaatti alaabaan biyyoota garaa garaa toora galee fannifamee jira.

Suuraa meeshaa mana keessaa wantoota dhangala'aa fi dheedhii ta'aan diilalleessee tursiisuuf fayyaduudha. Meeshaan kun humna ibsaa 'elektirikiin' kan hojjetu yoo ta'u meeshaa ammayyaa yeroo dhiyoo dhufaniidha. Cinaacha meeshaa kana irra mallattoo adda addaatu jira.

mana hojii kan maqan isaa mana sirreessa rifeensa dhiirotaa ta'edha. mana kana keessatti namoota saditu hojjachaa kan jiran yoo ta'an , namoonni sadi ammmoo rifeensa isaanii sirreeffachaa kan jiranidha. mana miidhagina dhiirotaa jedhamuunis ni beekkama.

Kun, giddu gala daldalaa magaalaa xiqqoo keessatti argamtuu dha. Giddu gala daldalaa kanatti oomishoonni nyaataa garaa garaa kan gurguramaa jiran yoo ta'u, kuduraa fi muduraaleen kunneen kan akka :qullubbii diimaa, moosee fi kanneen biroo nyaataf oolanii dha.

Namoonni kunneen amantootaa fi tajaajiltoota yookiin luboota waldaa Kiristaana Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa yoo ta'un, waldaan kun qaama bishaanii hara jedhamuun marfamtee kan jiruu dha. Namoonni kunneen, gara lafa gogaatti bahuuf hara irra deemaa jiru.

KItaabni afaan oromoo mata dureen isaa Ilaalcha Oromoo jedhu qolli isaa halluuwwan akka diimaa, gurraachaa fi suuraa sa'aakan deemtuu fi gidduutti immoo odaa kan qabudha. Kitaabni kun seenaa waayee oromoo kan barsiisudha.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hin nyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Manneen jireenyaa ammayyaa hedduu keessatti teessuma baay'ee ammayyaa'oo fi bareedan hedduutu galfama. Keessattuu kan yeroo ammaa kana baay'ee beekamaa ta'e kan akka soofaa fi saanduqa biiffee jedhamu kan ol dhaabbatudha.

1.Suuraan kun mallattoo daandii magariisa cuquliisaa fi barruu adiin barreeffame agarsiisa. 2.Mallattoon kun bakka marfata Tewodros jedhamu irratti dhaabbatee jira. 3.Gubbaa mallattoo irratti maqaan “TEWODROS SQUARE” fi hiika isaa Afaan Amaaraatiin barreeffameera. 4.Gara fuulduraatti deemuun bakka “PIASSA” jedhamu geessa.

Ijoollee lamatu mul'ata. Inni tokko daa'ima xiqqoo ofitti qabee hammatee kan jiruu fii miira yaaduu keessa galee kan jiruudha. Daa'imni xiqqoon ashangulliitii of harkaa kan qabduudha. Siree isaanii irra uffata garagaraa heddutu jira.

Meeshaa dhugaatiin alkoolii jaamboo jedhamu itti naqamuudha. Qaamni isaa guutuun isaa sibiila irraa kan tolfameedha. Isaa achi dargaggeessi wayii taa'ee bilbila xixxuqaa jira . Isa duuba immoo teessoowwam namoinni irra taa'an ni jiru.

Namichi fuulli isaa qofti argamaa jiru kun muummicha ministeera keenya ykn muummichi ministeeraa Itoophiyaa kan taheedha. muummichi ministeera Itoophiyaa kun kolfaa kan jiruudha. ilkaan isaa adii bareedaa tahee gadi bahee kolfaa kan jiruudha. akkasumas nama diimaa kan taheedha.

Suura kana irratti kan argamu bakka daawwannaa kan maqaan isaa 'Paarkii Inxooxxoo' jedhamudha. Bakki kun daawwattoota hedduu kan harkisuu, bakka qilleensa mijataa qabuu fi hedduu kan daawwatamaa jiru akkasumas bakka baay'ee miidhagaa ta'edha.

Ogeessa fayyaa waraqata adii baatee dhukkubsataa siree irra ciisaa jiru yaada isaa barreessaa jiruudha. Ogeessi fayyaa kun mataa isaa irraa waan adii kan qabu yoo ta'u afaan isaatti haguugduu godhatee jira.

Phaaphaasiiwwan amantii kiristaanaa Ortoodoksii fi kaatoolikii dhaabbatanii waliin haasa'aa jiru. Phaaphaasiin Ortoodoksii Abuna Maatiyaas uffata gurraacha kan uffatan yoo ta'an kan kaatoolikii immoo uffata adii guutuu uffatanii jiru. Abuna Maatiyaas harka isaanii irratti fannoo baatanii jiru.

Loogoon iddo bu'ee dhaabbata wayii yookaan immoo garee ijaarame wayii insuuf kan oolu yemmuu ta'u, isaanis akkaataa dhaabbata isaanii irratti hundaa'uun loogoo dhaabbata isaanii ibsuu danda'u hojjetachuun kan qaamota addaa addaa beeksifatanidha.

Dubartiin kun dubartii bifti ishee magaala bareedduu fi miidhagduu kan taateedha. dubartiin kun rifeensa mataa ishee of irraa dhagaleeste jirti. dubartiin uffannaan ishee bifti isaa cuquliisa kan taheedha. akka herbee bareedaa wayii mormatti kaa'atte jirtu akkasumas mudhiin qabattee dhaabbachaa jirtiim!

Meeshaaleen aadaa saba tokkoo ibsuu irratti gahee guddaani qabu. Meeshaaleen qorxii jedhaman kunneen faaya callee miidhaginaa jedhamuun kan faayamee jirudha. Kunis mana bareechuu fi wantoota sasalphoo baachuuf faayidaa guddaa kan qabudha.

Uummanni hedduun gamtaa ba'ee kabaja ayyaana guddaa Irreechaa irratti hirmaachaa jira. Namoonni hedduun uffata aadaa Oromoo garagaraan faayamanii alaabaa abbaa gadaa fi marga jiidhaa harkatti qabatanii ayyaani isaanii kabajaa jiru.

Daandii gaafa ijaarru dhagaan wanta baay'ee barbaachisaa ta'edha. Keessatti naannoo baadiyyaa keessatti ijaarsi daandii gaafa barbaachisu dhagaa kana lafarra hafuuf kan ooludha. Dhagaan Kunis kan hafamu yeroo hanqinni baajataa jirudha.

Suuqiileen daldalaa tokko tokko guutumaa guutuutti kan gosoota dibataa irratti bobba'uun hojjatan hedduutu jiru. Isaanis baay'inaan faalkaa lama jechuun dhangala'oo fi jajjaboo kan qaban ta'anii biqiloota naannoo irraa kan hojjatamanidha.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Gosa geejjibaa keessaa tokko geejjibaa aadaa kan ta'e Fardadha. Fardi geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Muuziin nuti nyaataaf yeroo ammaa kana fayyadamnu kan inni nu fayyadu nyaachuu qofaaf osoo hin taane, qunceen isaa gogaa keenya yoo dibanne gogaa qaama keenyaaf baay'ee fayidaa qaba. Innis lallaafaa fi miidhagaa taasisa.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Hurufa qe'ee bal'aa irratti mukkee baargamaa walqixxeetti muraman wal irraa tarreeffamanii jiru. Gaaddidduun namaa muka muramee tuulamee jiru irratti ni mul'ata. Muka muramaan gamatti mannii fi bosonni baargamoo ni jira .

Gugee yookiin makoodii adiin samii irra balal'iaa jirti. Gugeen balali'aa jirtu harka yookiin miila isheetti baallee baattee balali'aa jirti. Gugee yookiin makoodiin gosoota allaatti namoota irratti miidhaa hin geessisne keessa ishee tokko.

Meeshaalee qonnaa keessaa waanjoo jedhamuudhaan kan beekamudha. Cincirtii, muka funyaanii, harkistuu fi haqxuun qaamolee waanjoo kanaati. Qaccee fi gindii waliin wal ta'anii lafa qotuuf kan gargaaranidha. Meeshaaleen kun meeshaaleen qonna aadaati.

Saanduqni muka irraa tolfamu baay'ee miidhaga! Bakka qabeenya icciitaan kaawwatan kan ta'udha; bakka meeshaalee jajjaboo mana keessaa ol kaa'anidha. Meeshaan kun gatii salphaan waan tolfamudhaa? Namoonni saanduqa muka waddeessa irraa hojjechiifatu.

Biqiltuunkun, biqiltuu boqqoolloo jedhama. Boqqoolloon biqiltuu midhaanii nyaataf oolu yoo ta'u, nyaata garaa garaa kan akka :daabboo, buddeena, farsoo fi kan biroo qopheessuuf fayyada. Boqqoolloon haala qilleensaa badda daree ta'e keessatti guddata yokin marga.

Dubartii uffata adii uffattee jirtudha. uffanni isheen uffatte naannawa mudhiifi lukaatii sarara halluu cuquliisa qabu ofirraa qaba. dugda ishee duuba dhagaan gurguddaatu Jira dhagaan duuba ishee jiru kun holqa baay'ee bareeddu qaba.

Oromoon karrayyuu sabboonummaa guddaa qabaachuudhaan saba leellifamudha. Uummanni kun yeroo hundayyuu meeshaalee aadaa isaa irraa adda bahee kan inni mul'atu yeroo hunda miti. Kana malees horsiisee bulaa ta'uu saaniitiin qabeenya guddaa Gaala isaanii irraa argachuu danda'aniiru.

Sibiila maqaan ishee qabdoo jedhamtudha. Sibiilli kun sibiila meeshaa mana keessatti itti fayyadamnu keessaa ishee tokko yoo taatu, wantoota jabina qaban kanneen akka sibiilaa kutuuf yookaan ammoo ittiin jallisuufillee kan nu gargaarudha.

Sadarkaa daa'imummaatti ijoolleen taphoota gosa hedduu waliin ta'anii taphatu. Isaan keessaa tokko ijoolleen hedduun boca geengoo uumuudhaan bakka tokko erga lafa taa'anii booddee namni tokko irra naanna'uun uffataan hundumaa tuqee tuqee darba.

Shamarreen takka marata rifeensatti marattee midhaan calleessaa jirti. Dudduuba isheetti manni gubbaan isaa moofaa ta'ee fi jalli isaa nooraa adii dibame ni argama. Kana malees, karaa harka ishee bitaan mukti guddaa ni jira.

Dubartiin haalluu gogaa diimaa qabdu kun, faaya sibiila irraa hojjatame miila ishee lamaanitti kaawwattee jirti. Kana malees dabalataan dubartiin kun, qeensa quba miila ishee qalama qeensa qubaa haalluu diimaa qabu dibattee jirti.

Teessumni uffata lallaafaa irraa hojjetaman irra taa'uuf kan namaaf mijatanidha. Taa'umsi kunneen hundi isaanii uffata lallaafaa fi muka irraa kan hojjetamanidha. Minjaalli irratti nyaachuu fi irra kaa'atanii dhuguuf gargaaranis hojjetamanii ni jiru.

Dargaggoon kun aartistii yeroo dhihoo keessatti uummata Oromoo biratti beekamtii fi jaallatamummaa argateedha. Maqaan isaa Leencoo Guddinaa jedhama. Suur-sagalee sirba isaatii irratti siree irra taa'ee jira. Intalli tokko immoo siree inni irra taa'ee jiru irra ciistee jirti.

Allaattiiwwan gosa hedduutu jiru. Isaa keessaa cuquliinsi tokko yommuu taatu, allaattii naannoo loon tikfaman ooluu jaalattudha. Allaattiin kun huuruu dheeraa waan qabduuf, soorata ishii salphaatti ilbiisota biroo nyaachuun argachuu ni dandeessi.

Kun giddugala bashannanaa mala ammayyaatiin miidhagee hojjetamee jiruudha. Giddugalli bashannanaa kun naannoo haroon jirutti kan hojjetameedha. Biqiltoonni magariisni boca garaa garaatiin dhaabaman kunuunfamanii jiru. Manneen mimmiidhagoon keessatti boqotanis ijaaramanii jiru.

Gaa'illi sirna fuudhaaf heerumaa namoota saala faallaa ta'an yookiin dhiiraf dubara gidduutti raawwatu yookiin gaggeeffamuudha. Gaa'illi adeemsa bu'uuraa yookiin jalqabaa maatii ijaaruuf, jaalalleewwan wal jaalatan tokko cidha itti gaggeeffatamiidha. Gaa'illi guyyaa addaafi guyyaa kabajamaa missiroota lamaaniiti.

Isaan kun garee qaamolee nageenyaa keessaa tokko kan ta'an milishootadha. Milishootni kun uffata seeraa kan hojii isaanii uffatanii bakka hojii hawaasaa gidduu dhaabatanii jiru. Hawaasni immoo daandii cinatti bittaafi gurgurtaa raawwachaa jiru.

Ijoolleen mana barumsaatii galaa jiran fiigichaa wal dorgomaa jiru. Daandiin isaan irra fiigaa jiran dhukkeen kan guutameedha. Fuuldura isaaniitti garreewwan mukkeen fi margaan quutaman ni argamu. Miila duwwaa fiigaa jiru.

Daraaraan kun, daraaraa haalluu bareedaa gosa garaa garaa of irraa qabuu dha. Daraaraa tokkichi kun, haalluuwwan garaa garaa of irraa qaba. Daraaraan kun, daraaraa daldalaa yoo ta'u, biyya keessatti oomishamuun gara biyya alaatti ergamaee gatii guddaan gurgurama.

Meeshaan kun, meeshaa ijaarsaati. Meeshaan ijaarsaa kun, sibiila ijaarsaa mismaara jedhamuun beekamu wantoota garaa garaa walitti qabsiisuuf kan oolu yoo ta'u, maqaan meeshaa kana burruusa jedhamuun beekama. Burrusa kanaan mismaara gara meeshaa ijaarsaa biraatti walitti dhahuun qabsiifama.

Namoonni gaafa beeksisa dibata qaamaa beeksisan harkatti oomisha sana qabachuun hojjatu. Isaanis barjaa barreeffama qabu kan halluun isaa gosa dibataa sanatti dhiyaatuu fi ergaa dabarsu maxxansuun namootaaf ergaa bitaa jedhu dabarsu.

Lafti naannoo gammoojjiitti argamu kun biyyee suphee fakkaatu kan qabudha. Lafti naannoo kanaan hongeedhaan beekama. Biqiltoonni magariisaa danuun lafa isaa irratti sababa hanqina bishaaniif marguu hin danda'an. Bakki kun jireenyaaf mijataa miti!

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyaan dirree irratti taasisu yookiin godhuudha. Sochiin kunis kan godhamuuf, dhalli namaa fayyummaa isaa yookiin jabeenya qaama isaa argachuuf kan godhaniidha. Gosa ispoortii keessaa inni tokko dorgommii kubbaa milaati.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Manni naannoo kana kan jiruu fi fakkiin garagaraa mana kana irratti kaafamanii kan jiraniidha. Balballi mana fuuldura mul'atu kanaa banaadha. Mana kana duuba qorqorron kan jiruu fi mukkeen garagaraa kan jiraniidha.

Meeshaan kun meeshaa harmootiin yookiin namoonni hoteela keessaa hojjetan qullubbii, foon, raafuu maramaa fi kanneen kana fakkaatan irratti muranidha. Muka irraa sararamee yookiin bocamee kan hojjetamudha. Dura garuu soofamee dhufuu kan qabudha!

Namoota waltajjii taa'aa jiran argaa jirra . Namoonni kunis kan isaan taa'aa jiran bulchiinsa magaalaa finfinnee kan taate waajjira kaattibaattidha. Waltajjii kana hoogganaa kan jirtu Aadde Adanech Abeebeeti. Isheenis kaantibaa magaalichaati.

Balfa mandara keessatti kuntaalaan walitti qabame, shamarra gaarii balfa ittiin baatan dhiibaa jirtu, iddoo balfi itti cimmifamu fi konkolaataa balfa fe'aa jirutu fakkiiwwan kana irraa mul'ata. Namoonni balfa konkolaataa irratti fe'aa jiranis jiru.

Konkolaataan haalluu gurraacha qabu kun konkolaataa manaa yookiin dhuunfaa hammaan xiqqoo ta'e yoo ta'u, konkolaataan kun haalluu gurraacha kan qabuu fi kennaaf akka ta'uuf faayi fi habaaboon irra kaawwamee kennaaf qopheeffamee kan jirudha.

Namni kun, maqaan isaa Obboo Dammaqa Makonnin jedhama. Obbo Dammaqa Mokonnin siyaas yookkin bulchiinsa Itoophiyaa keessa nama yeroo dheeraaf ture yoo ta'u, muummeewwan ministeeraa sadi faana Itti aanaa muummee ministeeraa ta'uun Itoophiyaa tajaajileera.

Lafti pilaanetti ardiiwwanitti qoodamtu yommuu taatu, biyyoota haala qilleensa baramaa garaa garaa qabaachuudhaan kan beekamtudha. Biyyi kun gammoojjii lafti isaa gogee biqilaa magariisa ofirraa hin qabnedha. Kunimmoo jireenyaaf hin mijaatu.

Mana viillaa kan jedhamu gosoota manneen jireenyaa kan ammayyaa keessaa tokko ta'ee, haalli ijaarsa isaa dhagaawwan baay'ee bareedaa ta'an irraa hojjatama. Alaa fi keessaan gaafa ilaallus naannoon manichaa fi manichi baay'ee bareeda.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Meeshaalee faayaa jechuun, meeshaalee ilmi namaa bareedina qaama isaa dabaluuf waantota gati jaboo ta'an kanneen akka meetii, warqee fi sibiilota kanneen qaama isaanii kan akka miilaa, harkaa, mormaa fi gurratti keewwatanidha.

Waan amma suuraa isaa argaa jiruu kun dhugaatii lallaafaa kan nama hin macheessineedha, akkasumas dhugaatii kun qodaa jaha keessa kan jiruu fi dhugaatiin kun biftii isaa keelloo ykn bicaa kan taheedha. dhugaatii kana namoonni baay'een dhuguuf kan jaallatanidha.

Odeeffannoo jechuun, dhimma haala jiru yookaan immoo waktawaa ta'e tokko irratti qaamoleen mootummaa yookaan immoo namoonni dhuunfaan yeroo isaan miidiyaaf ibsa kennanidha. Birhaanuu Naggaan ministeera barnootaa biyya keenya Itoophiyaa yeroo ammaati.

Mana jireenyaa keenya keessatti teessoowwan ammayyaa kan namoonni sirnaan irra taa'uuf mijataa ta'an barbaachisoodha. Teessoowwan kunneenis akkaataa namni filatee fi jaallate irratti hundaa'uun filachuu danda'a. Teessoon meeshaa irra kaawwatan immoo daawwitii yoo ta'e gaariidha.

Qotee bulaan waqtiilee arfan irratti nama hojii irratti yeroo isaa dabarsudha. Namichi kun qamadii sangootaan dhahaa kan jirudha. Qamadii kana kan inni dhahaa jiru afaan isaanii hidhuudhaanidha. Kunis akka isaan hin nyaanneefidha.

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyaan dirree irratti taasisu yookiin godhuudha. Sochiin kunis kan godhamuuf, dhalli namaa fayyummaa isaa yookiin jabeenya qaama isaa argachuuf kan godhaniidha. Gosa ispoortii keessaa inni tokko dorgommii kubbaa milaati.

Qaama miidhamtoota tumsuu fi jajjabeessuuf meeshaaleen ittiin socho'an jraachuu ni qaba. Konkolaataan kun qaama miidhamtoota miilli isaanii danda'ee hin sochooneef kan kennamudha. Kunis guddina biyya tokkoo fi maqaa biyyattiif gaariidha.

meeshaalee mana yookaa bakka hojiitti itti fayyadamnu kan maqaan isaa teessoo namni irra taa'uu fi teessoo nyaataa jedhamuuun beekkamudha. Innis kan irraa hojjatamu muka, uffataa fi ispoonjii irraa kan ta'edha.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Waltajjii faaya garagaraan miidhagee jirutu fakkii irratti argama. Fuuldura irratti soofaan taa'ee jira. Isaa olitti maraan abaaboo miidhaginaaf tolfame ni argama. Dudduuba isaatti golgaalee adadiin wal jala qaxxaamuranii jiru. Yeroo hedduu cidhaaf akkanatti qophaa'a.

Magaalaan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalaan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana barumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalaan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Soofaan meeshaa mana keessaa irra taa'uudhaaf baay'ee mijataadha. Kana irraa ka'uudhaan dhalli namaa mana isaa keessatti meeshaa kana gatii guddaadhaan bitee itti fayyadama. Kanaaf namoonni hojii isaa irratti bobba'anis bu'aa guddaa irraa argachuu danda'aniiru.

Iddoo kanatti masoobii bareedaa fi baay'ee miidhagaa tahee argaa jirra. masoobiin halluu sadii hojjetame kan jiruudha. halluun kunis diimaa, adii fi magariisa kan taheedha. masoobii ykn gundoo kun hundi isaa wal fakkaataa kan taheedha. masoobiin kun shaniidha.

Gosoota mi'eessituu meeshaa garaagaraa keessa akkaataa gurgurtaaf dhiyaatanitti kan taa'anidha. Isaanis dhadhaa yommuu baqsinu kan daaknee itti daballu akkasumallee, ittoo yommuu hojjannu kan ittiin mi'eeffannuufi barbarree mana keessatti qopheessuuf kan itti fayyadamnudha.

Asxaaleen lamaan kunneen kan paartii dursaa naannoo Oromiyaa baroota garaa garaa keessa turaniidha. Asxaan inni duraa maqaan isaa Oromiyaa Demookitaatik Paartii kan jedhamu yoo ta'u, inni lammaffaan immoo Dhaabbata Demookiraatawaa Ummata Oromoo jedhama. Asxaan lamaanuu kan dhaabbata tokkoo bara garaa garaa keessa tureedha.

Dhugaatiin wanta dhangala'oo dhalli namaa dheebuu isaanii ba'uuf, afaaniin gara keessaatti fudhatan yookiin dhuganiidha. Gosoota dhugaatii keessaa tokko dhugaatii bishaaniti. Bishaan gosa dhugaatii keessaa isa jalqabaafi kanneen biroo irra kan barbaachisuudha.

Namoonni hedduun iddoo tokkotti walitti qabamanii qophii wa'ii hordofaa jiru. Namoonni hunduu lafa irra taa'anii jiru. Hundi isaanitu dhiirota. Fuuldurri konkolaataa adii mul'achaa jira. Namoota taa'aniin gamarratti gamoon tokko jira. Namoota taa'aa jiran fuuldura konkolaataa hedduun dhaabatanii jiru.

Manni bittaa fi gurgurtaa bunaa bakka madda galii daldaltootaati. Dubartiin kun bunaa fi shayii gurguruuf, shinii ishii dhiqattee kan jirtu yoo ta'u, teessumni muraasa fuula ishee duratti ni argamu. Kunis qarshii akka argattuuf ishii gargaara.

Yeroo weerarri vaayirasii koronaa ka'ee turetti qaamni mootummaa uummanni akka vaayirasii kanaan hin miidhamneef seerota ciccimoo baasee ture. Isaan keessaa kan dirqamaan hojiirra oolaa turan manaa bahuu dhiisuu fa'aa turan.

Kun hidha haaromsaa guddicha Itiyoophiyaati. Hidhi guddichi kun laga Abbayaa yookiin laga Naayil irratti kan ijaarameedha. Hidhi kun mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti argama. Hidha irratti alaabaan Itiyoophiyaa fannifamee jira.

Hordoftoonni amantaa kiristaanaa mana amantaa isaanii keessatti waantota hedduudhaan kabaja Waaqa isaaniitiif qaban mul'ifatu. Kun immoo waaqeffannaa keessatti akka dirqamaatti ilaalama. Kanaaf amantoonni hundumtuu sodaa waaqayyoo qabaachuudhaan jireenya isaanii qajeelummaadhaan gaggeeffachuudhaaf seerota mana amantaa hordofuun barbaachisaadha jedhamee amanama.

Lolli biyyoota gurguddoo jedhaman kanneen akka biyya Raashiyaa fi biyya Yuukireen fa'aa lola isa baayyee cimaa ta'ee fi biyyoota addunyaa kanaas gareewwan faallaa lolaa keessa isaan galchedha. Lolli Kun meeshaalee ammayyaan kan lolamudha.

Wanti kun soolariii fi ampuulii isaa argaa jirra. soolariin kun bifti isaa inni ifa aduu kuufatu kun gurraacha kan taheedha. ampuuliin inni ifa argamsiisu ykn ifa ibsu ammoo bifti isaa adii kan taheedha. ampuuliin kun akkam adiidha!

namni jiruufi jireenya isaa gagggeeffachuuf jecha hojii kamiyyuu hojjechuu ni danda'a. namoonni karaa kana irratti argaman kunis immoo uffata gara garaa sharaa irratti afanii kan gurguraa jiran ta'uu hubachuu ni dandeenya.

Qonnaan bultoonni baay'een yeroo ammaa oomisha bunaa irratti bobba'anii hojjechaa jiru. Haata'u malee bakkaa bakkatti haalli isaan ittiin oomishan garaa garummaa guddaa qabaachuu danda'a. Kana jechuun namoonni yeroo buna funaanan dheedhii isaafi kan diimate walitti dabaluudhaan waanta guuraniif qulqullina isaa gadi buusa.

Abbootiin amantaa namoota barnoota amantaafi aangoo Mana amantaa keessatti qabaniifi Mana amantaa gaggeessaniidha. Abbootiin kun hojii biyya lafaa kana tuffachuudhan namoota Mana amantaa keessa galanii sirna waaqeffannaa gaggeessaniidha. Namoonni kun, namoota hojii gaariifi qajeelaa ta'e hojjachuu jaalataniidha.

Barsiisonni lama dhiira fi dubarri qormaata barattootaa sororsaa jiru. Isasn fuulduratti qormaata heduutu minjaala irratti argama. Barsiisonni lamaanuu gubbaan uffata addaa barsiisotaa keewwatanii taa'aa jiru. Barsiisaan dhiiraa fuulli isaa achi garagalee dugda isaa qofatu mul'ata.

Manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa hedduun isaanii ijoolleen umriin isaanii waggaa 16 gadi ta'e of keessaa qabu. Keessumaa yeroo ammaa daa'imman dafanii barnoota waan eegalaniif, umrii xiqqoo keessatti bakka guddaa gahu.

meeshaa mana keenya keessatti akkasumas bakka hojii keenyaatti itti fayyadamnu kan maqaan isaa saafaa jedhamuun beekkamudha. Innis wantoota baayyeef kan nu fayyadudha, fakkeenyaaf bukoo itti bukeeffachuuf, bishaan itti naqachuufi kanneen biroodha.

Lafti pilaanetii bishaan qabdu, biqiltootaa fi uumamoota biroo qabaachuun pilaanetoota biroo irraa hawwaa keessatti adda akka taate qorattoonni lafa kaa'anii jiru. Bishaan kun gaara irraa asii gadi kan fincaa'aa jirudha.

Waajjiraalee hojii mootummaa yookiin kan dhuunfaa hedduu keessatti haalli teessumaa akkasumas meeshaaleen mana sana keessa jiran hojjattoota sanaaf mijatoo ta'uu qabu. Tokkoon tokkoo hojjataa hojjataa Isaanis gammadee itti tolee hojjachuu qaba.

Itoophiyaan oomiishoota ittiin beekkaman keessaa inni tokko buna. Naannoo bunni itti oomishamu keessaa Oromiyaan ishee tokkoodha. Oromiyaa keessaa kan akka: Wallaggaa, Jimmaa, Gujiifi kan kana fakkaatan kaasuu hin dandeenya. Walumaagalatti, Itiyoophiyaan buna oomishuun beekamtuudha.

Isaan kun kaabinoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee walgahii irra jiraniidha. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee walgahicha gaggeessaa jiru. Hirmaattonni walgahichaa immoo bakka isaaniif kenname qabatanii hirmaachaa jiru. Odeeffannoo kana kan qopheesse TV ETV'dha.

Kun gosa nyaataa qophaa'ee akka nyaatamuuf dhihaatee jirudha. Gosoota nyaataa garaa garaa kan kuduraa fi muduraa irraa hojjetaman of keessaa kan qabudha. Meeshaan ittiin qabanii nyaataniis cina isaa jira. Wanti dhugamus qodaatti buufamee jira.

Sheeka yookan barsiisaa amantii Musliimaa fuulli isaanii areeda diimaan guutanetu jira. Kutaa adii gubbaan uffatanii wanta irrattti salaatan harkatti qabatanii deemaa jiru. Dudduuba isaanitti namoota hedduun hidhataan akka as hin ceene dhorkaa jira.

Bakka kanatti wantoota addaa addaa argina. gabaan kun gabaa carrisee ykn gabaa namoonni baay'inaan keessa hin jirre jechuudha. gabaa kan keessa namoota muraasatu jira. gabaa kana keessatti wantoota gurguraaf dhufan hedduutu jira. isaanis; qullubbii adii, dinnicha, qaaraa, qullubbii diimaa, hundee diimaa, buqqee, kaarooti fi kan kana fakkaatantu jiraam!

Namootni walitti qabamanii kan jiranii fi dubartiin farsoo qicaa kan jirtuudha. Foddaan manaa, duuba namoota kanaatti kan jiruudha. Mucaan mucayyoo farsoo qicaa jirtu ija keessa ilaalaa jira. Dubartiin farsoo qicaa jirtu shaashii diimaadhan dabbasaa mataa ishee hidhattee jirti.

Dubartiin maasii keessa dhaabbattee kan jirtuu fi boqqoollon maasii keessatti faca'ee biqilee kan jiruudha. Gaarri naannoo kanatti ni jira. Huccuu dubartii kanaa irratti haallun gosa garagaraa kan jiruudha. Boqoollon lafa kana irra jiru haalluu magariisa kan qabuudha.

Mootummaan federaalaa yeroo ammaa bulchiinsi ministeera muummee doktar Abiyyi Ahmad yeroo ammaa kana magaalota akka Finfinnee fa'aa keessatti misooma koriidarii baay'ee hojjachiisaa jira. Yeroo inni xumuramus bakka sana deemuun eebbisiisa.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Uummanni Oromoo aannan dhuguudhaan beekama. Kunis ta'uu kan danda'eef saawwan hedduu waanta qabuufidha. Kanuma irraa ka'uudhaan meeshaalee oomisha aannaniitiif barbaachisan hedduu isaa horachuu danda'aniiru. Meeshaaleen kunneenis Qabee, Okoleefi Okkotee kaasuu dandeenya. Uummanni kun Aannan isaas Qabeedhaan dhuga.

Bulchaa biyya Itiyoophiyaa duraanii obbo Mangistuu Hayilamaariyaam, gubbaan uffata gurraachaa fi jalaan immoo adii uffatanii gama ilaalaa jiru. Obbo Mangistuun waggoota kudha torbaaf biyya tana humna waraanaas guddaan bulchaniiru. Isaan booda aangoo irraa fonqolchamuun gara biyya zimbaabuweetti godaananii turan.

Kalkuleeter kun baay'ee bareedaa kan taheedha. kalkuleeteriin kun bifti isaa halluu gurraacha kan tahee qaba. kalkuleeteriin faayidaa hedduu jiruu fi jireenya namaa keessatti qaba. faayidaan inni dhala namaaf kennus, yeroo qusachuuf kana ooluuf, dafii hojii herregaa tokko tokko kan dafanii ittin hojjetaniidha.

Akka biyya keenyaatti yeroo ammaa namoonni mana barnootaa olaanoo irraa eebbifamanii bahan hojii argachuudhaaf beeksisa daandii irratti dhoobamu hordofuun xiqqaachaa jira. Sababni isaas yeroo ammaa karaa bilbila harka isaanii irratti argamuutiin barbaaddachuu danda'aniiru.

Isaan kunneen shamarran bifa aadaatiin uffatanii jiraniidha. Dabbasaa isaanii uumamaa gadi dhiisanii jiru. Adda isaanii irraan immoo meeshaa faayaa aadaatiin naannessanii hidhatanii jiru. Morma isaaniittis caallee hidhatanii jiru. Uffannaan isaanii wal fakkaataadha.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

Gubbaan barreeffamni Afaan Amaaraan barreeffame fiigicha dursa dubartootaaf kan kiiloomeetira shanii Saafaariikoom jedhu barreefamee jira. Kana malees, Shamarran gubbaan uffata magariisa fi jilaan huccuu gabbaabduu dhidhatan sadii geeba harkatti qabatanii suura ka'aa jiru.

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyaan dirree irratti godhaniidha. Gosoota ispoortii baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni tabba kubbaa miillaati. Taphni kubbaa miillaa tapha garee faallaa lama gidduutti taasifamuudha. Waldorgommiin kan jalqabe Awuroopaatti.

Yeroo ammaa kana tajaajilli hedduun gama guddina teekinooloojiitiin dhala namaatiif dhufuu danda'eera. Fakkeenyaaf meeshaan buna daaku hanga sadarkaa mana jireenyaatti jiraattonni bitachuudhaan tajaajila guddaa argachaa jiru. Buna tumanii dhuguun humna namaafi yeroo dheeraa fudhachaa kan ture yeroo ta'u; Amma garuu kun furamuu danda'eera.

Barattoota daree barnootaa keessa ta'anii barnoota barachaa jiraniidha. Barattoonni kunneen uffata seeraa halluu keelloo fi cuquliisa qabu uffachaa jiru. Barsiisaan barattoota kanaa uffata adii uffatee gidduu isaanii dhaabbatee barsiisaa jira.

Suuraa minjaala bareedaa tokko kan mana keessa ta'aa jiruudha. Minjaala kana irra meeshaa 'elekirooniksii' kan halluun isaa gurraacha ta'e tokkotu jira. Akkasumallee minjaala kana cina isaa teessuma nama tokko kan halluu gurraacha qabu jira.

Nyaanni soorata yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabudha.

Wanti suura irratti argamaa jiru kun Jabanaa jedhama. Jabanaan mi'a manaa kan bunni itti danfifamudha. Innis cilee irra kaawwamee yeroo bunni itti danfisamaa jiru argina. Ibiddi cilee kunis baay'ee kan ho'edha.

Oromoon aadaa fi duudhaa isaa karaalee hedduu ibsachuu ni danda'a. Isaan keessaa muraasni: uffata aadaa garaa garaa uffachuu, nyaata akka cumboo, marqaa, cororsaa fi kanneen biroo nyaachuunidha. Dubartoonni kun kana gochuu irratt argamu.

Kopheen kun kan dhiiraa yoo ta'u halluu gurraacha irraa kan hojjetamedha. Kopheen kun kan inni irraa hojjetamu gogaa bineensotaa yookin beelladootaa irraa kan hojjetamudha. Kophee baayyee bareeduu fi nama hawwatudha.

Gabaa keessatti namoota hojiidhaaf socho'an hedduu isaanii agarra. Kana jechuun namoonni yeroo gabaa kana keessa socho'an daldala irratti hirmaachuudhaafi. Kana jechuun kan bituufi kan gurguratu iddoo itti walargudha jechuudha. Kana keessatti namoonni ba'aa baatan immoo baay'ee fayyadamoo ta'uu isaanii agarra.

Meeshaalee mana jireenyaa keessaa, qulqulleessituuwwan isaan tokkodha. Isaanis namni tokko mana jireenyaa isaa keessa yemmuu jiraatu, mana jireenyaa isaa qulqulleeffachuun dirqama. Meeshaaleen qulqulleessituu kunneen waantota garaagaraa naannoo keenyatti argaman irraa hojjetamu.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Nyaanni soorota yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabudha.

Yeroo ammaa dhalli namaa aardii kam irrayyuu jiraatu walqixxummaatti amanuudhaan wajjin jiraachaa jira. Kanaaf bakkeewwan hedduutti namoonni jireenya isaanii gaggeeffachuudhaaf kan walargan waanta ta'eef yeroo sana hunduu jaalalaan walkabajee dhimma isaa bahachaa jira.

Dubartiin kun dubartii baay'ee cimtuu hongantuu kan taateedha. akkasumas dubartiin kun bifti ishee diimtuu bareedduu fi miidhagduu kan taateedha. dubartiin miidiyaa irratti sagalee guddistuu fayyadamuudha haasaa gochaa kan jirtuudha. dubartii gammachuudhaan haasaa gochaa kan jirtuudha.

Maqaan bineensa kanaa Sardiidoo jedhama. Sardiidoon kuni dhaabbattee gara biraa ilaalaa jirti. Lafa marga fi biyyeen walmakaa ta'e irra dhaabbattee jirti. Sardiidoon kuni luka afur kan qabduu fi eegee kan qabduudha.

Akka biyya keenyaatti namoonni dhukkubsatan gara mana yaalaa dhaquudhaan dura maloota aadaatti fayyadamuu filatu. Kuni waantota naannoo isaaniitti argaman kana jechuun dawaa ta'uu kanneen danda'an fayyadamuu jechuudha. Kun immoo saayinsiidhaan waanta hin qoratamneef miidhaa dabalataa namoota irraan gahaa jira.

Dubartiin kun dubartii baay'ee bareedduu fi baay'ee miidhagduu kan taateedha. dubartiin baay'ee dheertuu kan taateef uffannaan ishee uffannaa aadaa adii kan taheedha. dubartiin kun achi garagaltee dugda asi garagalchitee dhaabbachaa kan jirtuudha. dubartii kun diimtuu kan taateedha.

Fakkii asxaa kan wiirtuu isaa irratti suuraan muka Odaa boocamee jiruudha. Odaa boocamee jiru kana irratti akkasumallee suuraan simbiraa boocamee jira. Akkasumallee asxaan kun suuraa qamadii halluun isaa cuquliisa ta'een boocamee jira.

Weelluun yookin shubbifni gosa aartii keessaa tokko ta'ee, guddina aadaa biyya tokkoof akkasumas eenyummaa saba tokkoo addunyyaatti beeksisuuf gahee olaanaa qaba. Weelluun biyya keenyaa keessaa tokko tapha kumkummee warra wallaggaati.

Fakkii kitaabaa mata dureen isaa sabboonummaa Oromoo jedhutu jira. Barreessaan kitaaba kanaa Shallamaa kabbeedha. Kana malees, gara gubbaan barreefamni gadaa qeerroo jedhu ni jira. Gidduu qola kitaabaa irratti sibiila harkatti qabachuun afaan qawwee uraa jira.

Oomishni pilaastika keessa jiru kun, dibata zayita mataa dha. Dibatni zayitaa warshaa keessatti wantoota hedduu irraa kan qophaa'u yoo ta'u, miidhagina fi qulqullina gogaa fi rifeensa qaamaa eeguuf fayyada. Oomishni kun, muka ejersaa irraa hojjatama.

Iddoo kanatti barattootaa fi barsiisaa argaa jirra. barattoonni kun taa'anii waan barsiisaan isaanii isaan barsiisaa jiru hordofaa jiru. barattoonni wal walitti gaggalagalanii taa'aa jiru. barsiisaan isaanii ammoo uffannaan isaa gaa'onii adii uffatee fuula dura barattootaa dhaabbatee barsiisaa kan jiruudha.

Gundoon meeshaa aadaa hawwaasni naannoo baadiyaa jiraatan hodhanii gurguran yookiin dhimma itti bahatanidha. Innis meexxii irraa yookiin keeshaa irraa kan tolfamudha. Gundoon kun migira irraa hodhamee kan jirudha. Biddeen itti tolfama.

Namicha qaama miidhamaa wiilcharii irra taa'ee jiru tokko mucaan gubbaan shurraaba diimaa fi jalaan kofoo gurraacha hidhatee jiru duubaan dhiibaa jira. Namoonni sadii tarree galanii gara dhiyaa imalaa jiru .

Haadholiin keenya buna baay'ee jaalatu. Kanaaf yeroo hunda ganama ka'anii buna isaanii danfifatanii jiruu biraa eegalu. Itoo bunni hindhugamin hojii biraa jalqabuun waanta barame miti. Kanaaf maatii isaanii kakaasanii hollaas waamanii wajjin dhugu jechuudha.

Sabni Oromoo erga qubee isaa lafa qabsiifateen booda barreeffamoota garaa garaa namoota barreessuu danda'an hedduu horateera. Kitaabni "Bu'uuraaalee Ogbarruu Afaan Oromoo" jedhamu kun nama Fedhasaa Taaddasaa jedhamuun kan barreeffame dha.

Kun gamoo wal fakkaataa kan naannoo tokkotti ijaaramee jiruudha. Gamoon kun dhagaa fi simmintoo irraa kan ijaarameedha. Foddaa fi balballi isaa sibiilaa fi fuullee irraa kan hojjetameedha. Mana jireenyaaf, akkasumas tajaajila garaa garaatiif kan ooluudha.

Jireenya baadiyyaa hedduu keessaa tokko kan baay'ee nama gammachiisu namoonni naannoo tokko jiraatan hawaasummaa cimaa qabaatu. Namoonni gosa akkanaa baay'een isaanii manneen citaa hedduu bakka tokkotti kan ijaarratanii fi waliin jiraatanidha.

Bakki kun, manneen naannoo baadiyaatti argamanii dha. Manneen kunneen wantoota naannotti argaman kan akka:dhagaa, marga, muka, biyyee fi wantoota biroo irraa kan hojjataman yoo ta'u, ijoolleen sadii fuuldura dallaa manneen kanaa dhaabbatanii waliin taphachaa jiru.

Oromiyaan dachee uumamaa fi hayyootaan badhaatuu, abukaattoowwan isheef dhaabbatan hedduu qabdudha. Fakkiin barruudhaan kaartaa Oromiyaa baatu kun kunuunsa biyyattiif uummanni ishee qabu kan agarsiisudha. Qe'ee ilmaan ishee itti wareegamanii dhiigaan tiksanidha.

Inni suuraa irratti muldhatu kun yeroo buna sinitti buusaa jiraniidha. Akkuma beekkamu buna eega danfisaniin booda akka namni dhuguuf jecha sinitti buufama. Bunni adeemsa garaa garaa keessa darbuun kan danfifamuudha.

Miinjala yookaan immoo siree jechuun, gosa meeshaalee manaa keessaa isa tokko fi namni mana jireenyaa isaa keessatti irra ciisuuf, sibiila irraa akkasumas muka irraa soofamee kan ogeessaan hojjetamee irra ciifamudha.

Riqicha uumamaa kan bifa nama ajaa'ibu qabu argina! Riqichi kun namoonni irras ta'u jala akka adeemaniif isaan gargaara. Kattaa jabaa irraa waan uumameef, baroota yookiin waggoota dheeraaf jiraachuu ni danda'a.

Namni kun aartistii uummata Oromoo kan ta'e Aartist Tasammaa Galataa jedhama. Aartist Tasammaan namoota hangafummaadhaan diraamaa fi fiilmii afaan Oromoo hojjechaa turan keessaa isa tokkodha. Aartist Tasammaan suufii uffatanii fuullee ijaa godhatanii jiru.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Namootni walitti qabamanii as ilaalaa jiru. Namoota kanneen keessaa sadi daa'imman yoo ta'an, sadi immoo namoota gurguddoodha. Akkasumas, namoota kanneen keessaa tokko dabbasaa mataa kan hin qabneedha. Namootni muraasni seeqaa jiru.